Kulindawo silababalisi ababili abangomama, abalabantwana abalixukwana. Abanye bagqoke ama unifomu abanye kabalawo njalo ngemva kwabo kulezihlahla zebhanana. Ababalisi abafundisa abantwana abancane abangakabi leminyaka edlula iminyaka emithathu.

Kulexukwana labantwana bahlezi phansi banabile njalo baphethe amankomitsho bayanatha okunathwayo. Kulomama omileyo onguye obakhangeleyo esingathi ngumuntu obagcinayo kumbe umbalisi wabo. Ngabantwana abancane abangakabi leminyaka edlula emithathu. Kuqakathekile ukuthi bafundiswe esikolo ukuze bakwanise ukukhula masinya.

Abantwana abancane ababili abangamankazana bayagijima. Bakhanya bengabantwana abasesikolo. Bagqoke amayunifomu, ezikolo zabantwana abancane okuthiwa yinesali. Kulapho okungena abantwana abaleminyaka engaphansi kwemithathu.

Izikolo zabantwana abancane , kumbe indawo lapho okugcinwa khona abantwana abancane kakhulu seziqakatheke kakhulu kulezinsuku ngoba omama abanengi bayahamba emsebenzini lapha silomama kumbe umbalisi okhangele abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi emithathu omunye umntwana ngokhasayo kutsho ukuthi kakakwanisi lokuhamba baphethe ukudla bayadla.

Abantwana abalixhukwana bahlezi phansi oyedwa umi lomuntu okhanya engumbalisi wakhe kumbe umuntu obancedisayo bayabe bengabantwana besikolo basenkudleni yezemidlalo lapho abafunda khona .

Abantwana abancane abanengi abangaba leminyaka angaphansi kweminyaka emihlanu. Balababalisi babo, njalo bakhanya bedlala kumbe bezithokozisa.

Abantwana nxa bezelwe kufanele bafundiswe ukuze bakhule kuhle baqalise ukufundiswa emakhaya ngabazali babo besebesiya esikolo sabantwana abancani lapho abafundiswa khona ukuphila labanye ikakhulu kulezi insuku sikhangele ukuthi abazali bayasebenza

abantwana basesikolo ngabantwana abancana abangaba leminyaka engaphansi kweminyaka emihlanu balombalisi wabo kumbe umongi obakhangelayo basesikhathini sokudla bahlezi phansi endawdeni lapho okwakhiwe khona kuyakhanya izitulo lokunye okusetshenziswayo

Abantwana abancane abangaba leminyaka emithathu kumbe emine baya ezikolo lapho abafunda khona ukudlala labanye njalo bafunde ukuba labanye, ukuphila labanye abantwana kuhle.

Kusendlini yokufundela eskolo semfundo yangaphansi, eyePrimary. Kulamabhentshi asetshenziswayo ngabafundi. Kulabafundi abalutshwana abahleziyo emabhentshini lawa. Ngaphansi isikolo lesi asifakwanga isamende, silezitina lenhlabathi.

Kulabantwana abangababafana ababili ngabantwana besikolo se primary, bagqoke ama uniform, njalo bathwele izikhwama ezibhajulwa ngemuva okuthwa ngama satchel lezi yizikhwama ezithwalelwa amabhuku lemphako nxa abantwana besiya esikolo, njalo abafana laba enyaweni bagqoke izicathulo .

Into eqakathekileyo kakhulu ezikolweni zonke ikakhulu eze Primary ngamanzi ahlanzekileyo awokusebenzisa kuleyo ndawo. Ezikolweni ezinengi kufakwe ama gutter abamba amanzi abe sengeniswa ematankeni ukwenzela ukuthi abantwana babelamanzi okusebenzisa sonke isikhathi. Le yindlela yokuthola ngayo amanzi.

Kulamayezi amalutshwana esibhakabhakeni lezihlahla zamabhanana kule indawo. Kulezindlu zokufundela, lesambuzi. Yindawo eyisikolo semfundo yangaphansi eyePrimary. Kuqakathekile ukuthi kube lokuhlanzeka njalo kube lendawo zokudlalela lezokuzinceda lapho okufunda abantwana abancane.

Isikolo sePrimary kulezakhiwo ezinengi ezezindlu zokufundela, njalo ziyakhwe ngezitina ezingaplastwanga, azipendwanga. Kulezihlahla lapha lotshani obuluhlaza. Njalo, ezikolo lezi ezinengi kuba labantwana abanengi kakhulu abafunda khona.

Ezikolweni ezebanga lemfundo yangaphansi abafundi bafunda besenza imisebenzi eyehlukeneyo kulabafundi abane ababili babambisene idishi bayenza imisebenzi eyehlukeneyo esikolo eyeza ukuthi isikolo sihlala sihlanzekile njalo kubeleqgubekelaphambili.

Silomduli omhlophe lapho okudwetshwe khona abantwana abadlala umdlalo webhola ngaphansi komduli lowu kulotshani obunengi obuluhlaza kungaba yindawo lapho okufundela abantwana izifunde zebanga eliphasi lapho okufunda khona abantwana abancane.

Isikolo esemfundo yaphansi kumbe iprimary kulobaba omi kukhanya kumbe kungumuntu oncedisa ukuthi kube lokuhlanzeka esikolo. Kulezindlu zokufundela lesambuzi njalo kuletanka yamanzi enkulu.

Izikolo zemfundo eyePrimary ijayele ukuba kudotshwe imifanekiso emdulwini etshengisela izinto ezenzakalayo esikolo. Lapha kulabantwana ababili umfana lenkazana. Umfana uthwele isikhwama samabhuku unkazana uthwele ibhuku bayahamba kutsho ukuthi baya kumbe bavela esikolo.

Kwezemfundo kusetsenziswa i technology enengi ukufundisa abantwana laphana kulabantwana ababili abakhangele ikhompuyutha encane esetsenziswa ukufundiswa abantwana abe primary kulombalisi ohlezi labo obancedisayo bahlezi mabhentshini abambane lamathafula .

Kulomduli omhlophe lapho okubheje khona bantwana abangamankazana ababili. Bakhanya begqoke iyunifomu yesikolo njalo bami emzileni, emakhanda balenwele ezinde, bami befolile, izicathulo zabo zimnyama.

leli liguma lesikolo se primary kubonakala izakhiwo ezingama classroom kumbe izindlu zokufundela kuletanga yamanzi yokugcina amanzi kulomuntu omi eceleni komduli kungaba ngumuntu osebenza ukugcina leyi indawo ihlanzekile eceleni kulezambuzi lapho okuzinceda khona abantwana

Izikolo zemfundo yephuremari kufanele zibe lezinto ezidingwa ngabafundi ukuze bafunde kuhle ezihlanganisa amabhuku okubala. Leyi yindawo okugcinelwa khona amabhuku esingathi yi"library" .Kulamatafula lamashelufu lapho okufakwa khona amabhuku.

Kuphakathi kwendlu ehlanzekileyo kulomuntu oyedwa ongubaba iyembe elamabalabala njalo kukhanya kuyindlu yokufundela okuthiwa yi laboritory lapho okufunda khona abantu bezamazama njalo kulomtshina ofakiweyo olentambo ezilombala okwehlukeneyo lalapho okutholakala khona amanzi..

Ezifundweni ezemfundo eyangaphansi kumbe primary kulezindlu zokufundela. Kulamabentshi abambene lamatafula. Kulabantwana abangabafundi kulesi sikolo. Omunye wabafundi kutsho ukuthi engaba ekhubazekile ngoba ulewheelchair kumbe isitulo esilamaviri esisetshenziswayo ukuhambisa umuntu ongakwanisi ukuzihambela.

Abafundi bemfundo yaphezulu eye Secondary kumbe labo asebefundela imisebenzi, basebenzisa imitshina yakulezinsuku ama khompuyutha ezifundweni zabo. Kusendlini lapha lapho okufundelwa khona okusetshenziswa khona ama khompuyutha. Njalo kulabafundi abahlezi abalamakhompuyutha phambi kwabo lombalisi obancedisayo omi phambi kwabo.

Abantu bami endaweni eyakhiwayo. Bagqoke izigqoko ezigqokwayo ngabantu ukuzivikela, engozini. Ezingumbala olithanga. Bagqoke lengwani ezizivikelayo njalo eziqinileyo emakhanda. Ngabantu abangaba ngabafundi abafundela umsebenzi wokwakha, kumbe owezakhiwo.

Kwezemfundo yaphezulu abantu bafundela imisebenzi yezandla kumbe eyokuzenzela. Lapha kulabantu abagqoke amawovorosi abane bakhanya bakhangele insimbi ezisetshenziswayo ukwakho izakhiwo, bagqoke lama helmet okutshengisa ukuthi bengaba yizifundi ezifundela umsebenzi wokwakho.

Kulezinsuku izifundo ze technology seziqakatheke kakhulu. Lapha kulabantwana abanengi abagqoke amahovorosi angumbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kulomtshina omkhulu abawusebenzisayo. Basezifundweni zabo zokufundela imsebenzi yezandla kumbe imsebenzi ye technology.

Izikolo ezemfundo yaphezulu, lapho okufundelwa khona imisebenzi yezandla enjengoku thunga. Lapha sisendlini kumbe iclass lapho okufundelwa khona ukuthunga, kulemisthina yokuthunga, kulonkazana othungayo ogaxe le tape measure entanyeni.

Umfana ogqoke iwovorosi ophakathi kwendawo okulomtshina omkhulu ongabe usetshenziswa ukwenza ezinye izinto. lokhu kutholakala ezikolo zesecondary lezikolo lapho okufundelwa khona imisebenzi ehlukeneyo. Umfana lowu engaba ngumuntu ofundelayo umsebenzi onjengowokuba ngumakanika.

Siphakathi kwendlu yokufundela imisebenzi yezandla epholithekhinikhi kumbe evokhetshinali. Kulemitshina eminengi yokuthunga okutsho ukuthi lapha kufundelwa ukuthunga. Kulonkazana oyedwa ogaxe ithephu yokulinganisa njalo usebenźisa umtshina wokuthunga.

Ibhakani elikhanga amehlo limhlophe libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka lokotshani amnyama, abomvu layi yellow libhalwe litshengisa ukuthi kusesikolo njalo kule kheli lenamba zethelefoni

Silabafundi abagqoke amawovolosi angumbala oluhlaza okwesibhakabhaka, lombalisi wabo ogqoke izigqoko ezimhlophe. Njalo kulomtshina osetshenziswa ukubamba insimbi lokuquma. Omunye wabafundi laba utshengisa abanye ukuquma insimbi.

Kumfundo yaphezulu kufundiswa abatwana ukwenza imsebenzi engabaphilisa. Silabantwana abafunda ukupheka isinkwa, bagqoke izigqoko ezimhlophe, emakhanda bagqoke izigqoko ezivalela inwele ukuze zingakhithiki.

Izigxingi ezisetshenziswayo ikakhulu kulezinsuku ezifundweni ezigoqela amathebhulethi lamakhompuyutha izigxingi lezi zisetshenziswa ukwenza ukufunda kube lula kwezemfundo zaphezulu okufundela khona imisebenzi

Silomuntu osebenza umsebenzi wokulinda kumbe ugadi ugqoke iyunifomu elombala omhlophe phezulu loluhlaza okwesibhakabhaka phansi. Ugqoke lezicathulo ezimnyama. Izikolo ezemfundo yesecondary kujayele ukubakhona labo ogadi ukwenzela ukuthi abantwana babe bevikelekile

Kulamaqembu amabili abantu ami bekhangelene njalo elinye lilabantwana besikolo abagqoke amayunifomu amhlophe phezulu aluhlaza okwesibhakabhaka ngaphansi. Bagqoke izichathulo ezimnyama. Laba abakhangelane labo kukhanya ngabakhokheli bezemfundo kumbe okunye bagqoke amasudu. Omunye ukhuluma labantwana ebafundisa.

Kusesikolo semfundo yeSecondary, lapho esitshengiswa khona lapho okungenelwa khona esikolo. Lezi zindawo ezijayele ukuba zilungiswe kuhle. Lapha kulungiswe kuhle kwafakwa lomgwaqo olethara, njalo kufakwe amabhakane atshengisa indawo ezitshiyeneyo, lendawo lapho okungama khona amabhasi. Izakhiwo ezikhona zikhanya ziyizakhiwo ezinhle njalo kuhlanyelwe izinto eziluhlaza kulendawo.

Silomntwana omi egumeni lesikolo. Yisikolo esilezindlu zokufundela kumbe izakhiwo ezinengi kakhulu. Abantwana baqalisa ukuhamba esikolo bebancane nxa beleminyaka emithathu. Bengaqeda izifundo zeprimary bayaqhubeka baye esecondary basuke lapho esecondary baya kumayunivesithi lezinye izikolo ezifundisa imisebenzi yezandla.

Isikolo esihle esemfundo yaphezulu sakhiwe saba zizindlu ezigadanayo njalo sipendwe ngependa enhle silendawo zokudlalela imidlalo enjenge basket ball kulabantwana abahambahambayo lapha kulesi sikolo abagqoke amayunifomu.

Kulesakhiwo esikhulu esihle sesikolo sibhaliwe emdulwini njalo phambi kwaso kulabantu abamileyo abantwana besikolo lababalisi abanye baguqe phansi ngamadolo njalo indawo leyi icecisiwe ngamaluba lotshani lezihlahla ezincane.

Kusendlini yakufundela, kulebhentshi elibambane letafula, njalo kulomduli lapho okubhalwa khona. Kulezinto ezisetshenziswayo ezinengi ekufundiseni abantwana kumbe ekufundeni kwabo, njalo yisikolo semfundo yaphezulu.

Kuseskolo semfundo ye secondary , abafundi bahlezi emabhentshini bayabhala , phambi kwabo kulabantu ababili , omunye ngumbalisi omunye ngumfundi , bayabhala emdulini , umbalisi utshengisa lowo umfundi ukuthi ayenze njani , endaweni leyi kuhlanzekile njalo kukhanya kuhlelekile

Endlini lapha okufundelwa khona phambili kulebhodi elombhala oluhlaza okwesibhakabhaka lapha okubhalelwa khona umduli uphendwe ngependa eyikhilimu kulama deskhi kumbe izihlalo lama thembulu lapho okuhlala khona abafundi akulamuntu kuleyo indlu.

Abantwana abangabafundi besikolo saphezulu basendlini yokufundela bahlezi phansi ematafuleni abo bayabhala bakhangele phansi bagqoke izigqoko ezimhlophe phambi kwabo kulombalisi omi uyaba khangela.

Abantwana besikolo semfundo yesecondary bahlezi phansi emadesikhini endlini yokufundela balalele isethekeli esibavakatsheleyo esigqoke ibhatshi elingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka egqoke lamagilazi. Kulomunye othatha impikitsha ongaba yintatheli.

Isikolo sesi kansi Yisikolo semfundo ye secondary senza imfundo ye ordinary level lapho okulama qembu ayehlukeneyo liqembu le maths chemistry le biology kube leqembu le English Kenya Rwanda le Swahili

Ngabantwana besikolo semfundo yaphezulu bami endaweni okuthiwa yi assembly lapho okubuthana khona abafundi bonke besikolo nxa kulemlayezi efuna ukunikwa bona bagqoke amayunifomu baphakamise izandla njalo bayakhanya ukuthi bafuna ukuphendula kumbe kungaba ngumbuzo oyabe ubuziye.

Kuseholo yesikolo semfundo yaphezulu kumbe e secondary kulabantwana abami esitejini bagqoke amayunifomu amhlophe phezulu ayi brown ngaphansi omunye wabo umi phambi kwabo ukhanya uyabakhokhela ekuhlabeleni ,eceleni kulabantwana abahlezi phansi njalo eholo kulabantu ababukeleyo kumbe abalaleleyo lokho okwenzakalayo.

Yindlu eyokufundela kuhlanzekile lapha kulamabhentshi abambane lamatafula phambili kulebhodi emhlophe esetshenziswayo kulezinsuku ukufundisa. Izikolo zesekhendari kulezinsuku sezisebenzisa izinto ezehlukeneyo ukufundisa njalo seziphucukile.

Abafana abathathu bahamba emgwaqweni eceleni komgwaqo bagqoke amayunifomu okutshengisela ukuthi ngabantwana besikolo abesikolo seSecondary abafana laba bangabe besiya esikolo lapha abahamba khona kulezihlahla emaceleni eziluhlaza ezicecisa indawo.

Kuba lemibuthano eminengi ezikolo, egoqela imihlangano yabazali, lemikhosi yokuthakazelela abayabe benze kuhle ezifundweni zabo ekupheleni komnyaka. Kule mbuthano kuyagidwa imigido yesintu kuhlatshelwe ukuze abantu bakholise.

leyi yindlu lapho okugcinwa khona ingwalo zokubala okuthwa yi Library kumbe yiwofisi kambalisi kulengwalo ezifakwe kumashelufu lezinye ingwalo ezifakwe phezu kwetafula kulombalisi kumbe umuntu ongabe ekhangele indlu egcina amabhuku

Kulabantwana abangamankazana abesikolo ,bami ngaphansi kwetanka elimnyama .Bagqoke amayunifomu amhlophe ngaphezulu ,aluhlaza ngaphansi. Balombalisi ogqoke isembatho esimhlophe ophethe lefoni ezandleni.

Silabantwana abagqoke amayunifomu kumbe izembatho ezigqokwa ngabantwana besikolo ezifananayo lababalisi babo. Bangaphandle kwesikolo bahambile ukuyafunda bebona lapho okuyenzakala izinto okhu akwenziwa kuzifundo ezinjengejogirafu

Abantwana nxa bekhula mele bafundiswe. Bafunda ezikolo kumbe bafunda emakhaya. Ezikolo bafundiswa ngababalisi ababa ncedisayo lo lwazi. Kulezakhiwo ezenzelwe ukuthi abantwana befunde. Lezi izakhiwo zenziwe nguhulumende, ezinye zenziwe ngabantu nje.

Silezikolo ezemfundo yesecondary, ezinengi lapho okufunda khona abantwana abangaba leminyaka eqalisela kumnyaka elitshumi lantathu kusiya phezulu. Basebenzisa indawo zokuhlala esingathi yizitulo kumbe amadesk njalo basebenzisa ingwalo zokubhala lezokubala.

Abantu bayafundela imsebenzi yokulungisa izinto kumbe imsebenzi yezandla ezikolo zemfundo yaphezulu, ezinjengama university lama polytechnic. Silebhakane elitshengisa indawo lapho okulungiswa khona izinto esikolo esemfundo yaphezulu ese polytechnic. Libhalwe IPRC HUYE, lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Izitulo ezibambane lalapho okubekwa khona amabhuku kumbe lapho okubhalelwa khona . Izitulo lezi ziyakwanisa ukuphakanyiswa izihlalo kumbe ukwehliswa izihlalo nxa zisetshenziswa .Njalo izitulo lezi zitholakala lapho okungenwa khona izifundo zibe zinengi okuthiwa Yi lecture theatre emauniversity.

Kulebhakani elitshengisa ukuthi indawo leyi linganga eligciniweyo elisetshenziswayo eyunivesithi ukufundisa izifundi. Isikhathi esinengi amayunivesithi alendawo ezinjalo, ukwenzela ukuthi abafundi bangatshoni besiyakhatshana nxa besenza izifundo zabo. Bayakwanisa ukuhamba beyekwenza lokhu abafuna ukukwenza kulezi indawo.

abantu basendlini yokufundela kulabantu abamnyama labangamakhiwa njalo kulamankazana amabili agqoke abhalwe IRPC Tumba bayachasisela laba abantu abakhanya bayizethekeleli ababuye ukuzobona indlela abafunda ngayo e university kumbe e Polytechnic

Lababafundi be- university, abahlezi endlini yokufundela. Basebenzisa izitulo, ezibambane lendawo yokubhalela munye ngamunye, njalo laba bayabhala. Balamabhuku phambi kwabo. Bayahlekelela. Okutshengisa ukuthi lokho abakwenzayo bayakuthakazelela. Omunye uphakamise izandla, edinga ithuba lokuba abuze loba akhulume, lokho akucabangayo.

Indlu ekhanya inhle, ilembheda embili eyendlalwekuhle, ngaphansi kuthanyeliwe kuyakhanya ukuthi akula ngcekeza. Ekhoneni kuletafula lesitulo lamashelufu. Leyi yindlu engabe isetshenziswa ngabantwana besikolo abafunda esikolo semfundo yaphezulu e yunivesithi.

Ezikholweni ezemfundo eyebanga langaphezulu amayunivesiti kufunda abantu abayabe sebekhulile njalo sebelungiselela ukuya emsebenzini. Sile zakhiwo ezinengi njalo ezinkulu eziyakhwe kuhle kulezi indawo ukwenzela ukuthi abantu bafunde kuhle njalo kuhlanyelwe izihlahla lotshani ukwenzela ukucecisa lezindawo.

Kulabantu abakhanya bengabantu asebekhulile abahlezi phakathi kwewolu, baphethe amagwaliba bakhanya bayabhala njalo balalele. Indawo lezi zitholakala ezikolo zemfundo yaphezulu amayunivesithi zithiwa ngama lekitsha wolu lapho okuyabe kufundiswa abantu bebanengi.

kusendaweni lapho okufundiswelwa khona abantu abasezikolo zemfundo yaphezulu ama university bayabe befunda bebanengi kakhulu kulezitulo ezibutofotofo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abantu abafundela lapha bayabe befundiswa bebanengi njalo obafundisayo uyabe esebenzisa lokhu okumncedisayo ukuze afikelele wonke umuntu

Kulomnyango obhaliweyo inombolo njalo ubhaliwe ukuthi famasi sitafu ofisi njalo phezulu ulewindi elikhanyisa okuphakhathi. Eyunivesiti kutholakala amakemisi lapho okuncedakala khona abafundi njalo kulabafundi abafundela ukulungisa imithi emakemisi.

ama university ayizikolo zemfundo yaphezulu ngakhokuqhakathekile ukuba kube lokuhleleka endaweni lezi silebhakane elisendaweni lapho okungenelwa khona e university elitshengisa imdawo ezikhona e university lokuthi zingaphi kwendawo kule university

Izkolo ze univesithi ziqakathekile kakhulu njalo zile zakhiwo ezinhle ezinkulu. Lapha kusesangweni lapho kungenelwa khona. Kulungiswe kwaba kuhle ukwenzela ukuthi abantu babone ukuqakatheka kwendawo leyi. Eceleni kule bhasi lezinye izmota eziletha abantu kuleyi ndawo.

umuntu ogqoke isikipa esimhlophe lebhulugwa eli mnyama uyahamba uyangena lapho okulezakhiwo ezinengi phandle kulrzihlahla lamaluba ayehlukeneyo kwaba yindawo lapho okufundwa khona izifundo zaphezulu eze university

Izakhiwo ezilezindlu ezigadeneyo ezinengi kulesango elikhulu njalo elezwe ngensimbi kulabantu abanengi ababuthene kuleyindawo. Yiyunivesithi lapho okufunda khona abantu abasebekhulile njalo lezizindlu lapho okuhlala khona abafundi

silendlu elembheda embili ifakwe ikhabothi lapho okufakwe khona izicathulo lezigubhu ezamanzi phezulu lokhu kujayele ukuba yizindlu ezisetshenziswa yizifundi ezifunda ezikolo semfundo yaphezulu esithi ngama university ngoba bahlala bebanengi endlini eyodwa

Izikolo ezefundo yaphezulu amayunivesithi abafundi besebenzisa amakhophutha ukuze bathole ulwazi. Silabafundi ababili lapha abalamakhophutha phambili kwabo abadinga ulwazi kumbe abenza umsebenzi wabo wesikolo. Kulo mbalisi oyedwa incedisa omunye wabafundi.

Silezikolo ezemfundo yaphezulu okuthiwa ngama University. Lapho okuthatshwa khona ulwazi olujulileyo. Odokotela, ababalisi, omanjinela bonke baphuma kulezo zikolo besiyasebenza endaweni ezitshiyeneyo.

Imfundo yaphezulu idinga abantu abakwazi ukucubungula njalo abafunukudinga ulwazi , silezindlu lapho okugcibwa khona amabhuku kumbe ingwalo ezilolwazi okunengi njalo okumele zibalwe

Izifundi zisebenzisa amakhompuyutha ukwenza imisebenzi eyehlukeneyo kungaba yimisebenzi abayabebiyiphiwe ukuthi badinge ulwazi ngayo. Kumbe yimisebenzi okumele bayenze besebeyihambise kubabalisi ukuthi babone. Njalo lemihlolisweni bayasebenzisa amakhompuyutha kulezinsuku.

Izikolo zemfundo yaphezulu ziqakathekile kakhulu elizweni kulapho okuphuma khona odokotela labomanjinela beqeqetshiwe njalo kumele kubonakale ukuthi abantwana nxa bekhula baye kulezi zikolo.